Muntu uka muka weizwe dzoro rako rei panda uno sisa kumwa mvura yaka waka naka maningi asi zvika ramba zvichi enderera mberi inodai ya hosha inosisa kuenda ku chi bhedhlera.

Tikaningira nyamashi unou tinoona kuti hosha dzakadayi kusiyana uye hosha dzinokonzerwa ngezviro zvakati kuti kusiyana asi munhu ukazwa kuti une hosha unosise kurapwa kuchibhedhlera.

Igwinyiso re mene mene tinoona kuti hosha dzaka dai kusiyana mukati mwe ndaramo dze vantu asi muntu ukazwa hosha kana kuzwa pano panda unosisa kuguma ku chi bhedhleya.

Igwinyiso yemene mene zvirwere zvakakosha maningi mukati mendaramo yedu ngekuti zvinoita kuti vamweni vaende kumushando. Mushando iyi yakaita kungatei zvibhedhleya kuti vazotidetsera

Nyamashi unou tinoona kuti zvirwere zvachakatira mukati mwendau dzatingadai teigara ngeiyi ndaa tinosisa kuenda kuzvibhedhleya pona apo patinozwa kuti nyama dzedu dzinopanda.

Igwinyiso remene mene tikaringira mukati mwevantu vantu vanorwara ngehosha dzakadayi kusiyana siyana uye vantu vanosisa kuzvidetsera kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhleya.

Nyamashi unowu tinoringira kuti mukati mezvibhedhleya mane vantu vakawanda avo vangasanganiswa kubudikidza ngedenda ringadai riri pavari.

Nyamashi unowu tinoona kuti kuchibhehleya akubvi vantu ngekuti vantu vanenhe veirwara ngehosha dzakadai kusiyana siyana mukati mwendaramo dzavo.

Igwinyiso remene-mene hosha dzinosiyana mukati mendaramo, uye hosha idzi tinosisa kudzibhuirwa ngemadhogodheya anoziya ngezvehosha dzakona.

Igwinyiso remen-emene, hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo yedu. Kune hosha idzo dzinokonzera kuti mazino apande ,kwoita hosha idzo dzinoita kuti musoro upande.

⁵Ngekuti hosha dzinouya ngemhando dzakasiyana-siyana, tikazwa kuti tine hosha, tinosisa kuenda kuchibhedhleya kuti tiende kunopuwa mutombo, tione rudetsero mukuwo uchiripo.

Hosha inosisa kubata muntu weshe. Asi muntu ukazwa nyama dzako dzeipanda, unosisa kuenda kuzvibhedhleya. Kuti unoringirwa ngazi yako kuti ingadai inehosha iri.

Hosha dzinodai kusiyana mwukati kwendaramo dzatinogara, asi muntu ukafungira kuti ungadai une hosha kana ukazwa panopanda mwukati mwemutumbi wako, unosisa kuenda kovhenekwa ngazi kuzvibhedhleya.

Hosha dzinodayi kusiyana mukati mwendaramo yemundu uye hosha dzinokonzerwa ngezviro zvakasiyana siyana asi mundu ukafungidzira kuti ungadayi une hosha unosisa kuenda kuchibhedhera.

Nyamashi unowu tinoona kuti utano hwakakosha maningi, vantu vanosisa kunge vari padhuze nezvibhedhleya kuti vakwanise kudetsereka apo pavanozwa nyama dzavo dzeipanda.

Vanhu tinosisa kuramba teiyenda kuzvibhedhlera ngeiyi ndaa tinoramba teivhenekwa ngazi dzedu kuti tionekwe kuti pangadai pasina hosha here ingadai iyipona mwatiri.

Tikaringira hutano hwakakosha maningi. Ngeiyi ndaa zvibhedhleya zvinosisa kunge zviri mudhuze ngentaraunda dzatingadai teigara.

Igwinyiso remene mene vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya pona apo patinozwa nyama dzedu dzeipanda kana kuti patingafungira kuti tingadai tine hosha.

Tikaguma mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti munezvikwangwari zvinofundisa vantu maringe ngezveutano uye zvibhedhlera zvinosisa kunge zviri pa sinde ngendau dzatingadai teigara kuti tibetsereke.

Igwinyiso remene mene munharaunda dzatingadayi teigara tinosisa kuona zvibhedhlerakuti apo patingadayi teida kudetsereka tione tichaona ruponeso kubudikidza ngeruponeso rwatingadayi teiona muzvibhedhlera.

Igwinyiso re mene mene mukati mwe ndau mwatino ngadai tei gara tino sisa kuona chibhedhleya pasinde ku itira kuti vantu vakazwa hosha vasa hamba mi mango kutsvaka chi bhedhleya.

Igwinyiso remenemene mene tikaringira mukati memunharaunda matinogara tinoona kuti munezvibhehleya zvinosisa kutibetsera mukuwo uyo watinenge teisisa kudetserwa

Muntu weshe unosisa kuende kuzvibhedhleya ngekuti chakakosha maningi kuchengetedza utano. Ngeii ndaa muntu unosisa kuramba eivhenekwa ngazi yake kuzvibhedhleya kuti aonekwe kuti aana hosha ere.

Tikaringira nyamashi unowu, utano hunosisa kushambadzwa kukosha kwaho ngevantu vanoshanda kuzvibhedhleya. Izvi zvakanaka maningi kuti muntu akarwara oguma kuchibhedhleya.

Tikaringira nyamashi unouyu tinoona kuti zvibhedhleya zvakadira maningi mukati mentaraunda dzatingadai teigara, uye zvibhedhleya zvinosisa kubetsera muntu veshe kuti akwanise kuhinwa.

Zvi bhedhleya zvino sisa kunge zviri pasinde nge nharaunda dzino gara vantu izvi zvino detsera kuti vantu vasazo hamba mi mango mikurutu kutsvaka chi bhedhleya kuti vahinwe.

Igwinyiso remene mene utano hwehlondo hwakakosha maningi mukati mendaramo dzevanhu ngekuti utano ihwo hunoita kuti vanhu vakome kugarisana ngevamweni zvakanaka mukati mendau.

Igwinyiso remene-mene, hutano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo yedu ngekuti utano uhwu hwunoite kuti tikwanise kugarisana nevamweni zvakanaka.

Mitombo yakawanda maningi kune mitombo inodetsera kurapa avo vanenge vari vadoko dzisina akunyaso kukwana uye muntu unosisa kuramba weiziya maringe ngehutano hwako.

Utano hwendxondo hwakanaka maningi mukati mwendaramo yemuntu ngekuti hutano uhwu hunoita kuti muntu akwanise kushanda nevamweni zvakanaka mukati mwemushando wake.

Hutano hwengonxo hwakakosha maningi mukati mendaramo dzevantu utano uhu hunoita kuti muntu akone kushandisa Vamweni zvakanaka kugarisana nevantu zvakanaka mundaraunda.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo dzevantu ngekuti ndihwo hwunoita kuti vantu vakwanise kuita basa ravo zvakanaka mukati mentaraunda dzevanenge veigara.

Tikaringira nyamashi unouyu tinoringira kuti kuzvibhedhleya mune vantu vakawanda maningi. Kune vanoshandamo koita avo vanenge veitsvaka rubatsiro kuti vakanise kuhinwa hosha.

Zvibhedhlera zvinosisa kuve zviripandao kana kuti mumuganga uwo watingadai tichigara kuitira kuti vantu vasazohamba mumango mukuru kutsvaka zvibhedhlera.

Tikaringira mukati mwezvibhedheya, tinoona kuti mune vantu vakawanda maningi, vanoshanda mukati mwemphatso yakhonayo iyoyo, kuitira kuti vantu vakasire kudetserwa.

Nyamashi unoo tinoringira kuti kuzvibhedhleya kune vantu vakawanda maningi vanenge veitsvaka ruponeso kubudikidza ngekurwara hosha dzakati kuti kusiyana.

Muzvibhedhleya tinosisa kuendeyo kohloyiwa pona apo patingadai tazwa nyama dzedu dzeipanda kuti tikwanise kudetserwa ngemadhokodheya.

Igwinyiso remenemene vanthu vanosisa kuziya ngezveutano hwao kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhleya zviri pasinte pavo kuti vavhenekwe ngazi yavo.

Muzvibhedhleya tinoona vantu vanoziya maningi ngezveutano, muntu ukazwa nyama dzako dzeipanda unosisa kuendeyo kuti unohinwa nekudetsrewa ngevari kuzvibhedhleya kona ikweyo

Nyamashi unouyu tinoona kuti zvibhedhleya zvakadira maningi mukati mwentaraunda dzetinogara. Izvi zvakanaka maningi ngekuti zvinotibetsera kuti tisazohamba mumango teitsvaka zvibhedhleya.

Igwinyiso remene mene zvibhehleya zvakabanaka maningi mukati mwendaramo yedu ngekuti zvibhehleya zvinosisa kubetsera vantu vanorwara ngehosha dzakadai kusiyana siyana kuti vapone.

Kuzvibhehleya indau yakanaka maningi kumunhu weshe tinosisa kuenda kuzvibhehleya kuti tiende koramba teivhenekwa ngazi yedu kuti tionekwe kuti atina hosha ere ingadai yeipona mwatiri.

Igwinyiso remene mene kuzvibhedhlera tinosisa kuendeyo mukuwo uyo watinozwa nyama dzedu dzeipanda kana kuti tinosisa kuramba teinda kovhenekwa ngazi yedu kuti tionekwe kuti atina hosha ere.

Muzvibhedhlera tinosisa kuenda kundodetserwa pona apo patinonzwa kuti nyama dzedu dzinopanda muzvibhedhlera munovhenekwa ngazi wotobhuirwa kuti ihosha iri.

Muntu unosisa kufundiswa maringe ngezveutano, uye zvakakoshera utano mukati mwendaramo yake, kuti akwanise kuzvidetsera.

Muntu unosisa kuzvipa ungwaru mukati mwendaramo yako, uye muntu unosisa kuziya kuti veibva kuchimbuzi unosisa kushamba nyara.

Hutano hwakakosha maningi mukati mwendaramo uye vantu vanosisa kufundiswa maningi maringe ngezvehutano kuti unochengetedzwa sei hutano hwavo kuti vasabatwa ngehosha.

Igwinyiso remenemene tinosisa kunge teifundiswa maringe ngezveutano, maringe ngehosha ingadai yanesa mukati mwentaraunda kuti tikone kuzodzidziwirira ramangwani.

Tuje unosisa kufundiswa maringe nezveutano ngekuti izvi zvakakosha kuitir kuti vantu vakone kuzodzingwarira ramangwani rawo uye vakone kuzoziya kuti hosha iyi inoponeswa sei.

Vantu vanosisa kuramba veyifundiswa maningi pamusoro pezveutano, tinoona zvikwangwari zvakawanda maningi mukati mwemataundi, zvinofundisa vantu maringe ngezveutano.

Tikaringira hosha dzadayi kunesa mukati mwemiganga, dzatingadayi teshe teigara. Vekuzvibhedhleya vanosise kuhamba veitifundisa maringe ngehosha yona iyoyo.

Gwinyiso remene-mene, vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano hwavo uye kunge veibhuyirwa ngehosha dzingadai dzeinesa mukati mwentaraunda dzakasiyana siyana.

Tinoringira mwukati mwezvibhledhleya mune mitemo inoiswa kuti vantu vakwanise kudetsereka, maringe ngekurwisa hosha dzakadai kusiyana-siyana mukati mwentaraunda.

Nyamashi unowu tinoona kuti muzvibhedhleya, mune mitemo yakati kuti kusiyana, iyo inodetseredza kuti tikwanise kuramba tiri vatano, mukati mweupenyu hwedu.

Tikaningira nyamashi unowu, tinoona kuti mwukati mwemakanyi kana mukati mwemataundi mune vantu vanohamba veifundisa zvakanakira hutano nekuchengetedza hutano.

Hutano hwakanaka maningi pakati pevantu vazhinji, uye utano vantu vanosisa kuramba veifundiswa maringe ngezvekuchengetedza utano hwavo, kuti vangapona sei mundaramo dzavo.

Tikaringira mumiganga mwatinogara, tinoona kuti ekuzvibhedhleya vanohamba veifundisa vantu kuti vakone kudziriritira uye vachengetedze utano hwavo.

Tikaringira nyamashi unoo tinoona kuti utano hwemuntu nje hwakakosha maningi. Uye muntu unosisa kuchengetedza utano hwake kubudikidza ngekuzvichengeta.

Zvibhehleya indau yakanaka maningi. Ngekuti kundau yona iyoyo, tinosisa kuhinwa, apo patinenge tine hosha dzakadai kusiyana-siyana.

Chibhedhleya indau yakabakosha yaamho ngekuti kuchibhedhleya ndiko hwatinovhenekwa ngazi yedu. Kuti tingadai teirwara nezviro zvakadini mukati mwendaramo yedu.

Igwinyiso remene-mene kuzvibhehleya kwakabaanaka yaambo ngekuti vantu vanokwaniswa vanohinwa hosha dzavangadayi veizwa kuzvibhehleya kona ikweyo.

Nyamashi tinoringira kuti zvibhedhleya zviri pasinda ngenharaunda yatingadai teigara. Ngekuti zvibhedhleya hazvifani kuenda kure maningi kuti tibetsereke.

Igwinyiso remene-mene zvikora zvepadera zvakakanaka yaamho ngekuti zvikora izvi zvinofundisa varumbwana kana majaha nemhandara ava kuti vakone kudzishandira mushando wenyara dzavo.

Tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti zvibhedhlera zvuri pasinde nendau dzatingadai teigara izvi zvakanakira kuti vantu vasazohamba mimango mikuru kutsvaka Zvibhedhlera.

Chibhedhlera indau iyo yekuti muntu ukarwara ngezvirwere zvakati kuti kusiyana sezvepabonde unosisa kuendeyo kuti unovhenekwa ngazi yako uningirwe uoneke kuti ungapiwa mutombo uri .

Igwinyiso remenemene zvibhedhleya zvinosisa kunge zviri pasinte nendau iyo inogara vanthu kuitira kuti vantu vasazohamba mimango mikurutu kutsvaka zvibhedhleya.

Kuzvibhedhlera indau yakanaka maningi. Ndau iyi inosisa kunge iri pasinde nendaraunda dzinogara vantu kuti vantu vasazohamba mimango mikuru kutsvaka chibhedhlera.

Zvibhedhleya zvinosise kunge zviri pasinde ngendau dzatinodayi teyigara, zvisineyi kuti kumatawundu ere kana kuti kukanyi. Ngekuti vantu avasisi kuhamba mimango mukuru kutsvaka chibhedhleya.

Tikaningira nyamashi tinona kuti mundau mwatinogara hatishai chibhedhleya. Izvi zvakanaka maningi kuitara kuti vantu vasahamba mimango mikurutu kutsvaka zvibhedhleya.

Tikaringira nyamashi tinoona kuti kuzvibhedhleya zvawanda maningi mwentharaunda iyo yatinogara izvi zvakatikoshera kuti patinozwa hosha tinokwanisa kugumeyo mukuwo uripo.

Zvibhedhleya zvinosisa kunge zviri peshe peshe mundau yatingadai teigara ngekuti zvibhedhleya ndiyo ndau inodetsera vazhinji , muntu aasizi kuhamba mimako mikuru kutsvaka chibhedhleya

Tikaringira kuzvitoro zvinotengese mitombo zvakanaka maningi nokuti pona patinoshaya mitombo tinosisa kuenda kuzvitoro zvinotengese mitombo ngokuti azvishayi mitombo yakona.

Tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yasiyana siyana kubudikidza ngekuti muntu ungadai weizwa hosha yakadini kana kuti dhokodheya Akuti utore mutombo uri.

Nyamashi unou vantu vanorwara ngehosha dzakadai kusiyana. Asi muntu ukazwa weirwara ngehosha, unokurudzirwa kuti muntu ugume kuchibhedhleya chiripasinde newe kuti uhinwe.

Mutombo yanyamashi mutombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inosisa kuhina hosha dzakasiyana siyana dzingadai dzeipona mukati mwemutumbi wemuntu.

Mitombo yakanaka maninigi mukati mwendaramo dzevantu mitombo inosisa kudetsera vantu kuti vahinwe kubudikidza ngedenda ravangadayi veizwa.

Mitombo yanyamashi yasiyana ngemitombo yokudhaya, ngekuti mitombo iyi, tinoona kuti vantu vanoipuwa kubudikidza ngedenda ravangadai veizwa mukati mwendaramo yavo.

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yakasiyana siyana uye mitombo inosisa kuhina hosha dzakati kusiyana mutombo iyi tinosisa kupuwa ngevantu vanoziya nezvayo..

Utano hwakakosha maningi. Uye muntu unosisa kuramba weivhenekwa utano hwako kuti vekuzvibhehleya vazokupe mutombo uwo unoshanda kurwisa hosha ingadai iripoma pauri.

Ndekuti mitombo yakawanda maningi mukati mwendau dzatingadai teigara tinoringira kuti mitombo iyi kune inoita zvekubairwa mukati mwemutumbi wemunthu koita inoita zvekudzodzwa pona panenge peipanda.

Nyamashi tinoona kuti mitombo yawanda kakurutu, uye mitombo iyi inosisa kuhina hosha dzakadai kusiyana mukati mwendaramo dzevantu, uye mitombo iyi tinosisa kuipuwa ngemadhokodheya.

Tikaenda kuzvibhehleya tinogumeyo tinovhenekwa ngazi yedu kuti tingadai tisina hosha ere vakationa tinehosha vanosvitsa kutipa mutombo yakasiyana siyana inoenderana nehosha

Tikaringira muzvibhehleya tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa ngevantu vangadai vaine hosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene mene nyamashi vantu vanoenda kuzvikora kuti vafunde kuzoita madhokodheya vazotipe mutombo mutombo idzi dzinoshanda zvakasiyana mukati mwemwiri dzedu.

Tikaringira nyamashi unowu watinogara mitombo yawanda maningi asi mitombo iyi inoshanda zviro zvakasiyana siyana , kune mitombo inoita zvekumwiwa koita mitombo inoitwa zvekudzodzwa.

Mitombo yaka siyana siyana mukati me ndaramo dzedu kune mitombo inoita zveku mwiwa koita mitombo inoita zveku bairwa koitahe mitombo iyo inoitwa zveku dzodzwa panenge peyi panda.

Igwinyiso remene mene tikaringira nyamashi unou tinoona kuti mitombo yakawanda maningi inotorwa zvakasiyana siyana kune mitombo inoita zvekudzodwa koita mitombo inoitwa zveku

Igwinyiso remene-mene mitombo dzinosiyana kuti mitombo wachounoda kurapa hosha yakadini uye mitombo dzinosiyana mashandisirwe adzo kune mitombo dzinomwiwa nemvura.

Igwinyiso remenemene tikapinda mukati mwezvibhehleya tinoringira kuti mune ndau idzo dzinovheneka ngazi dzedu kutitizombirwa kuti tingadai tinehosha iri inopona mwatiri.

Igwinyiso remenemene tikaguma muzvibhehleya tinoona kuti mune ndau idzo dzinoringirwa ropa redu kana kuti ngazi yedu.

Igwinyiso remene tikaguma mundau yechibhedhlera totorwa ngazi yedu. Ngazi yedu ikatorwa inoyendwa nayo mundau iyo inobhuya kuti munhu ungadayi une hosha iri.

Igwinyiso remene-mene, kuzvibhedhleya kune ndau iyo inoenda vantu kuti vavhenekwe ngazi. Kundau uko ndiko kunozoenda vantu ,kuti abhuirwe kuti, ungadai une hosha yakadini.

Zvibhedhlera indau yakanaka maningi, mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune ndau iyo inoitwa kuti vantu vazobhuirwa kuti vangadai veipona ngehosha iri

Igwinyiso remene mene tikaguma mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune ndau dzinovhenekwa vantu vanorwara kuti vaonekwe kuti chingava chini chiri kukonzera hosha.

Nyamashi unowu, tinoona kuti kuzvi bhedhleya kune ndau idzo dzino shandiswa nemadhokodheya kuti vakatora ngazi yedu, vanoenda kuno ivhenekera kwona ikweyo, kuti vazo buda veitironzera kuti ihosha iri.

Uka guma ku zvibhedhleya nyamashi unowu onoona kuti kune zvidziyo zvakati kuti kusiyana zvidziyo izvi zvinosisa kuti detsera kana ku detsera madhokodheya kuti vakwanise kuti vheneka pane mukuwo .

Nyamashi unowu tinosisa kuguma kuzvibhedhleya mukuwo ngemukuwo apo petinenge tazwa hosha ngekuti kuzvibhedhleya tinosvika teivhenwkwa ngazi yedu ngezvidziyo zviriyo zvotinhuira kuti atina hosha ere.

Igwinyiso remene-mene, tikaguma muzvibhedhleya, mune mukati mwezvibhedhleya mune ndau iyo, inosisa kuvhenekwa ngazi dzedu, tozobhuirwa kuti hosha ngeiri ingadai yeirarama patiri.

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti muzvibhedhleya mune ndau idzo dzinosisa kunge dzeivheneka ngazi dzoongorora kuti muntu ungadai ane hosha yakadini mungazi yake .

Igwinyiso remene mene varumbwana vanosisa kunge veizirwa hutano hwawo ngevabereki kuitira kuti vasa batwa ngehosha dzingada kuvapfuudza.

Igwinyiso remene mene vantu vechidzimai kana ntombi dzinosisa kuziya maringe ngezveutano hwevarumbwana kuti varumbwana vasazofa kubudikidza ngehosha.

Igwinyiso remene-mene, ndombi nevadzimai vanosisa kuziya maringe ngehosha dzingadayi dzeyishungurudza varumbwana, uye kuti hosha dzona idzodzo dzingadzivirirwa sei?

Igwinyiso remenemene, tikaringira nyamashi unoyu tinoona kuti madzimai anosisa kuramba eienda nevarumbwana kuzvipatara vaende kovhenekwa kuti avana hosha here ingadai yeipona mavari.

Nyamashi unouwu tinoona kuti kuzvibhehlera kune zvidziyo yakawanda maningi izvo zvinodetsera madhoteya kuti basa ravo rite nyore pakurishanda.

Nyamashi unouyu tikahamba teienda kuzvibhedhleya koringirwa ngazi. Tinoona kuti madhogodheya anoshandisa mushini dzakasiyana-siyana, kuti vashandise kuvheneka ngazi yedu.

Ingwinyiso remene mene kuti tikaenda kuzvibehleya tinogumeyo toona kuti midziyo yakati kuti kusiyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuvheneka ngazi dzevanthu.

Tikaringira nyamashi taguma muzvibhedhleya, tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune mudziyo yakati kuti kusiyana, inosisa kushandiswa ngevantu vanoziya ngezvayo.

Nyamashi unouyu tinoona kuti muzvibhedhleya mwane zvidziyo izvo zvinoshanda yaamho. Zvidziyo izvi zvakakosha maningi ngekuti zvinobetsera madhogodheya kuti vaite mushando vavo.

Mukati mwezvibhedhleya mwakanaka maningi ngekuti mundau mwona umwomwo ndimwo mune mudziyo yakati kuti kusiyana iyo inosisa kutidetsera zvakawanda apona patinenga ta .

Tika guma mukati me zvibhedhleya tinoona kuti mune zvidziyo zvaka siyana siyana zvino shandiswa ne madhokoteya kuti vakwanise ku vheneka ngazi yedu vozoti bhuyira kuti tingadai tine hosha yakadi mukati me nyama yedu.

Igwinyiso remene mene muzvibhehlera tinoguneyo toona kuti mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana izvo zvinoshandiswa nemadhokodheya kuhloya ngazi dzevantu.

Tikaringira muzvibhehleya tinoona kuti mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana, zvidziyo izvi zvinosisa kudetsera madhokodheya kuti basa rawo riite nyore.

Zviro kwazvo tinoringira mukati mezvibhedlera toona kuti madhokotera anoshandisa muchini dzakati kuti idzo dzinosisa kuvabetsera kuvheneka ngazi dzevantu

Igwinyiso remene mene tikaguma mukati mezvibhedhlera tinoona kuti kune midziyo yakati kusiyana midziyo iyi inosisa kudetsera madhokodheya kuti vakone kuita mishando yawo pona apo pavanenge veida kudetserwa.

Tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mukati imwomwo mune zvidziyo zvinoshandiswa kuvheneka ngazi ngemadhokodheya kuti vazotibhuira kuti tinehosha iri.

Tikaringira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo iyo inoshandiswa ngemadhogodheya kuti akwanise kuvheneka ngazi dzevantu, vazobhuya hosha ingadayi iripona pavari.

Mutombo tinosise kuiona kuzvibhedhlera asi tikasvika kuzvibhedhlera tinoona zvidziyo zvinoshandiswa ngemadhokodheya kushandisa kuchengetera mitombo.

Igwinyiso remene-mene, tikapinde muzvibhedhlera tinoona kuti mune zvidziyo zvakatikuti kusiyana. Zvidziyo izvi zvinosisa kushandiswa ngemadhogodheya anoziya kuzvishandisa.

Tikaningira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune zviro zvakasiyana siyana midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti pavanenge voita basa ravo zvikasire.

Muzvibhendleya tikagumayo ngeumweni mukuwo tinoringira toona kuti mune imweni midziyo yakati kuti kusiyana izvo zvinoshandiswa ngemadhokodheya kuti basa rawo riite nyore.

Gwinyiso remene mene muntu aufani kuringira hosha ngemadziso asi unosisa kuenda kuchipatara kune zvidziyo zvinoshandiswa kuringira hosha.

Kuguma mukati mwezvibhehleya tinoona kuti muzvibhedhleya mune midziyo yakadai kusiyana kubudikidza ngekuti muntu ungadai unedenda riri. Ndipo paunozoona midziyo ingakona kushandisirwa pauri.

Igwinyiso remene mene tikapinda mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakati kuti kusiyana. Midziyo iyi inosisa kushandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kuringira ngazi yedu.

Gwinyiso remene mene tikaguma muzvibhedhlera tinoona Kuti mune midziyo yakadai Kusiyana iyo midziyo inoshandiswa nemadhokodheya kuti akwanise kutivheneka ngazi yedu.

Nyamashi uno ukahamba woenda kuzvibhehleya unogumeyo woona madhokodheya anoshandisa michini dzakati kuti kusiyana kuti vakwanise kuringira ngazi dzedu.

Zvemene-mene tikaguma kuzvibhedhlera tinoringira kuti kune zvidziyo zvakawanda maningi. Zvimweni zvidziyo zvinoshandiswa ngemadhogodheya kuvheneka ngazi kuti aina hosha here.

Igwinyiso remene mene kuzvibhedhleya kune midziyo yakati kuti kusiyana kwemidziyo iyi inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kutidetsera pona apo patinenge tawirwa ngehosha

Igwinyiso remene-mene muzvibhedhleya mune midziyo yakawanda maningi. Midziyo iyi tinosisa kuishandisa nguwa dzeshe uye inoita kuti basa remadhagodheya rive nyore.

Ngekuti muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana , tinokwanisa kupona kuhosha dzakati kutii kusiyana kubudikidza ngemidziyo idzi dziri muzvibhedhleya.

Ngekuti kune hosha dzisingaoneki ngemaziso mbune, madhokodheya anoshandisa midziyo yakasiyana siyana inenge iri muzvibhedhleya kuti vavheneke kuti hosha ingadai iri chii.

Muzvi bhedhleya tinoona kuti mune zvidziyo zvkati kuti kusiyana uye muzvi bhedhleya mwakanaka maningi nekuti tino detsereka nevantu vanoziya maningi ngezveutano.

Kuzvibhedhleya zvakanaka maningi ngokuti kuzvibhedhleya tinoona ndiko kune zvidziyo zvakawanda zvinoshandiswa kuti vantu vazokwanisa kuvhenekwa ngazi yavo.

Igwinyiso remene-mene muntu unosisa kuyenda kuzvibhedhleya, apo paunenge wazwa hosha, ngekuti kuzvibhedhleya ndiko kunezvidziyo zvinosisa kuti detsera, zveyishandiswa nemadhokodheya.

Chanakira kuzvibhedhleya hai ndechekuti tinogumeyo toona kune zvidziyo zvakawanda maningi. Zvidziyo izvi zvinosisa kutibetsera kuti tikwanise kuvhenekwa ngazi yedu.

Igwinyiso remene mene tikahamba muzvibhedhlera tinoona kuti madhokodheya anoshandisa zvidziyo zvakasiyana siyana kuti vakwanise kuvheneka ngazi yedu vozotibhuira kuti tingadayi tine hosha yakadini.

Muzvibhedhlera tinoonakuti tiona zviro zvakasiyana siyana zvidziyo zvinoshandiswa mabasa akasiyana siyana uye zvidziyo izvi zvinoita kuti basa remuzvibhedhlera rive nyore.

Igwinyiso remene mene tinoningira nyamashi unou tinoona kuti muzvibhedhlera indau iyo yatinosisa kuona midziyo yakasiyana siyana inotidetsera pakuvhenekwa ngazi.

Igwinyiso remene mene tikaenda muzvibhedhlera nyamashi unowu tinoningira kuti mune mudziyo yakati kuti kusiyana mudziyo iyi inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuita basa ravo yaambo.

Igwinyiso remene-mene mitombo yanyamashi yasiyana ngemitombo yekudhaya, ngekuti mitombo iyi tinoiona kuzvibhedhleya kana kuzvitoro zvinotengesa mutombo.

Nyamashi unowu tinoona kuti mitombo Yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi ,mitombo yanyamashi tinosisa kuipuwa kuzvibhedhlera kana kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Zvemene mene mishonga yanyamashi yakabainaka maningi uye tinoona kuti yakawanda maningi yasiyana ngekaretu pona papo pataimwa mitombo dzemumagwasha.

Nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yawanda maningi asi mitombo iyi inosisa kudetsera hosha dzakati kuti kusiyana zvichisiyana nemuntu kuti ungadai une hosha iri.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti mitombo yenyamashi yasiyana nemitombo yekudhaya , mitombo yanyamashi inosisa kuhina hosha yaunenge wapihwa mutombo wona uwowo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi, ngekuti mitombo iyi inosisa kutidetsera pona apo patingadai tawirwa ngehosha dzakadai kusiyana-siyana inosisa kuti hina.

Ingwinyiso remene mene mitombo yanyamashi, mitombo yakanaka yambo ngekuti inosise kutidetsera pona apo patinenge tawirwa ngehosha.

Zvakanakira mitombo yanyamashi ndechekuti haiurayi muntu ngekuti inenge yapuwa ngevantu vanoziya maningi ngezvemutombo yakona kuti inohina chiinyi.

Tikaenda kuzvibhedhleya, tikabatwa ngehosha tinoona kuti ,madhokodheya anosisa kutidetsera mukati mwendaramo dzedu ,ngekuvheneka votibhuira kuti hosha ngeyei.

Ttikaringira mukati mezvibhehleya tinoona kuti madhokodheya ane zviro zvakasiyana siyana asi ponapo petinenge tabatwa ngehosha vanotipa mitombo inosisa kutihina.

Tikaringira nyamashi unowu kwane mitombo idzo dzatinosisa kupuwa kuzvibhedhleya kana kuti dzatinosisa kuenda kunotenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo tikwanisw kurapa hosha.

Igwinyiso remenemene. Mitombo yanyamashi tinosisa kuipuwa kuzvibhedheya. Kana tikaitama kuzvibhedhleya tinosisa kwenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo muthaundi.

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yawanda maningi uye mitombo inoshandiswa zvakasiyana -siyana. Kune mitombo inoitwa zvekumwiwa ngemvura kwoita mitombo inoita zvekudzodzwa.

Nyamashi unowo tinoona kuti tikaenda kuzvibhehleya tinosisa kupuwa mutombo ponapo patingadai tabatwa ngehosha kuitire kuti tikwanise kuhinwa .

Ngenda yehosha dzakati kuti kusiyana dzainesa maningi madhokodheya akona zvakanaka Kuti vagadzire mitombo iyo isinganetsi kutsvaka Mitombo yanyamashi.

Igwinyiso remene mene muzvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kutitengera mitombo yanyamashi mitombo iyi yakanaka yamho ngekuti inodetsera kuponesa hosha.

Mitombo yenyamashi, mitombo yakanaka maningi, ngekuti mitombo iyi, inosisa kudededzera kona apo patinenge tawirwa ngehosha idzo dzatisingakoni kubuya ngemazita ngekuti hosha dzakawanda maningi.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi tinoringira kuti inosisa kupedze hosha ingadai yeipona mukati mwemutumbi wemuntu.

Nyamashe uno tinowona kuti mitombo yawanda yambo, yekubudikidza ngehosha dzirikuwandawo. Mitombo iyi tinosisa kuyipuwa kuzvibhedhleya kuti tihinwe.

Muntu ukarwada unosisa kuenda kuchibhedhleya vekuchibhedhleya vanokupa mutombo uwo wekuti ukwanise kuhina hosha yaungadai weizwa mukati mwemutumbi wako.

Nyamashi unou tinoona kuti mitombo yakasiyana siyana mukati mwendaramo dzevanthu uye ngekuti munthu ungadai weizwa hosha yakadini .

Igwinyiso remene-mene, mitombo yenyamashi mitombo yakanaka yaampho, ngekuti inosisa kutidetsera ,pona apo patinenge tawirwa ngehosha, mukati mwemitumbi dzedu.

Nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yayo mitombo yakawanda maningi mitombo iyi inosisa kutidetsera ponapo patingadai tawirwa ngehosha mukati mwemburi dzetingadai teigara

Igwinyiso remene-mene, mitombo inosisa kunasirwa nevantu ,vanoziya nezvazvo. Tinoningira nyamashi unowu kuti mitombo, yawanda maningi kuzvibhedhleya ,ngekuti inosisa kutidetsera, pona apo patinenge tarwara.

Muzvibhedhleya tikagumepo, tovhenekwa ngazi yedu, toonekwa kuti tingadai tine hosha ungadai yeipona patiri .Vanotipa mutombo uwo unosisa kuhina hosha yona iyoyo.

Igwinyiso remene mene munhu ukazwa hosha kana painenge peipanda mukati mwenyama dzako, unosise kuenda kuchibhedhlera. Kuchibhedhlera kwona ikweyo unopuwe mutombo wekuhinwa.

Mitombo ya nyamashi mitombo yaka naka maningi tikai shaya ku chibhedhleya tinosisa kuyi ona ku zvitoro zvino tengesa mitombo mukati mwe mataundi.

Tikaringira nyamashe, tinotarisa towona kuti mitombo yawanda maningi, kubudikidza ngehosha wo, dzirikuwanda mukati mwenyika yatinorarama. Izvi zvakanaka maningi, ngekuti tinokwanisa kupona.

Madhokodheya apo paanokubhuira kuti une hosha yakadini vanosisa kukupa mutombo unoenderana ngendaa yehosha yaungadai uinayo hosha iyi inosisa kupona kubudikidza ngemutombo weunenge wapu..

Igwinyiso remene-mene mitombo yanyamashi yakasiyana ngemitombo yekudhaya ngemitombo yanyamashi inosise kugara panotonhora nguva dzeshe kuti irambe yeyi shanda.

Igwinyiso remene mene mitombo yenyamashi mitombo yakasiyana neyekudhaya ngekuti mitombo iyi inosisa kuti tibetsereke pona apo patingadai tazwa ngekurwara.

Igwinyiso remene mene mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti tinoona kuti mitombo iyi inosisa kutidetseta ponapo patinenge tawirwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi. Mitombo yanyamashi tinosisa kuenda koitsvaka muzvitoro zvinotengese mitombo totenga topuwa.

Mitombo yanyamashi inosisa kugara pona panotonhorera ngekuti mitombo iyi inosisa kuramba yeishanda mukuwo ngemukuwo kuhina hosha dzakasiyana.

Gwinyiso remene-mene mitombo yanyamashi yakanaka yaambo. Ngekuti mitombo iyi tinosisa kuipuva ngemadhogodheya vanoziya pamusoro pezvayo.

Nyamashi unowu tinoona kuti kuzvibhedhleya, kwaane mitombo yakasiyana-siyana, asi basa remutombowo wona uwowo, unenge uri wekuti vakone kurapa hosha dzakadai kusiyana.

Mitombo yanyamashi yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inorapa zviro zvakasiyana siyana kune mitombo inoshandiswa kurapa muntu ungadai anechirwere chepabonde.

Igwinyiso remene-mene, mitombo tinosisa kuipiwa kuzvibhedhlera kana mitombo ikatamika kuzvibhedhlera tinosisa kuguma kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuti zvitipe mitombo yetinenge teida.

Tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yawanda maningi uye mitombo iyi inosisa kugara panotonderera nguwa dzeshe kuti izoramba yeishanda kurapa hosha.

Nyamashi unouwu tinoona kuti mitombo yakasiyana siyana uye mwitombo inosise kuhina hosha dzakati kuti. Mitombo iyi tinosisa kuipuwa kuzvibhedhleya.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yampho, uye mutombo iyi inosisa kudetsera antu anenge anehosha. Muntu unosisa kutora mutombo uyu semabhuirwe azvinenge zvakaitwa nadhokodheya

Mitombo ya nyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi ino sisa kutidetsera kuti ti kone kuhinwa hosha dzatingadai teizwa mukuwo nge mukuwo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka mainingi uye mitombo iyi tinosise kuiona kuzvibhedhleya kana kuti kuiona kuzvitore zvinotengesa mitombo pona patinenge taitama muzvibhedhleya.

Mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti mitombo yanyamashi tinoringira toona kuti tinosisa kuipuwa kuzvibhedhlera kana kuti kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yeyamho nekuti mitombo iyi tinoipuwa nevantu vanoziya maningi ngezvemitombo kuti tikwanise kuhinwa hosha ingadai yeipona mwatiri.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti muzvibhedhleya mune mitombo iyo yatinopuwa kana tawirwa ngehosha . Mitombo iyi tinoipiwa ngevanoziya ngezvazvo.

Mitombo yanyamashi inosisa kugara panotondorera mwukati mwembatso uye mitombo iyi inosisa kupiwa muntu nadhokodheya unoziya ngezvayo kuti vantu vasafa.

Tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti kwane mitombo dzakasiyana siyana idzo mitombo dzatinoona muzvibhedhlera mitombo idzi dzinosisa kupedza hosha dzingasisa kupedza vantu.

Igwinyiso remene mene mutombo chiro chakanaka maningi mutombo unosisa kurapa hosha dzakadai kusiyana uye mutombo yanyamashi yinosisa kuipuwa kuzvibhedhleya ngevantu vanoziya ngezvayo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti inosisa kutidetsera pona apapo patinenge tawirwa ngehosha dzakati kuti kusiyana mukuwo.

Igwinyiso remene mene nyamashi unou watinogara tinoona kuti kwane mitombo yanyamashi mitombo iyi tinosisa kuipiwa kuzvibhedhleya kana kuti zvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inosisa kutidetsera pona apo patinenge tawirwa ngehosha uye tinosise kuitenga kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Ngekuti mitombo iyi tinosisa kuiona kuzvibhedhleya asi tikaitama kuzvibhedhleya dhokodheya unotibhuira kuti tiende kotenga mitombo iyi kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Igwinyiso remene mene utano hwendxondo hwakakosha maningi pakati pehupenyu hwemuntu ngekuti utano uhwu hunoita kuti muntu akone kuchengetana neamweni zvakanaka mukati mwentaraunda mwaanogara.

Nyamashi unowu tinoona kuti kuzvibhedhleya, kunosisa kudetserwa vantu vakasiyana-siyana, uye kuti vantu vapone kubudikidza ngerubatsiro rwavanoona kwona ikweyo.

Igwinyiso remene mene tinoringira kuti vantu vazhinji vanosisa kuenda kuchipatara kana zvibhedhleya mukuwoniyo pavanenge vawirwa ngehosha asi muntu nje unosise kuendeyo pona apo kuwo dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remenemene tinoringirira nyamashi unoo toona kuti muntu ukarwara unosisa kugume kuzhibhehleya, kuchibhehleya kona ikweyo vanokupe mutombo.

Igwinyiso remene mene muntu ukazwa panopanda mukati mwenyama dzako unosisa kuenda kuzvibhedhlera wovhenekwa ngazi yako veishandisa midziyo yakadai kusiyana siyana vopedzapo vokupe mutombo.

Muntu ukazwa nyama dzako dzeipanda unosisa kuenda kuzvibhedhleya ngekuti ndiko kune ruponeso ruzhinji. Kuzvibhedhleya tinopuwa mutombo wekuti tikwanise kuhinwa.

Muntu ukazwa panorwadza mukati mwenyama dzako, unosisa kuyenda kuzvibhedhleya ngekuti ndiko kune rudetsero rweshe, vanokona kukupe mutombo, uye kuzvibhedhleya vanodetsera vantu veshe.

Igwinyiso remenemene, muntu ukazwa panopanda mukati menyama dzako unosisa kuenda kuzvibhedleya kuti madzikokota akuvheneke opedza okupe mutombo.

Muntu ukazwa panopanda mukati mwenyama dzako unosisa kuenda kuzvibhedhleya vekuzvibhedhleya vanoringira kuti chingaa chiinyi chinokonzeresa zvona izvozvo wopedzapo vokupa mutombo.

Igwinyiso remene-mene kuti vanthu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya apo patinozwa nyama dzedu dzeipanda kuti tikwanise kuzopuwa mitombo kuzvibhedhleya nemadhokodheya.

Ukanzwa marenge ako eyipanda unosisa kuenda kuzvibhedhleya kweguma kuzvibhedhleya wanokuvheneka vokuguira kuti hushayi hwaungadai unayo ndeiri vokupe mutombo

Igwinyiso remene mene muntu nje unosisa kudzingwarira kuti ukone kushanda mishando yakasiyana-siyana mukati mwendaramo Yako ukone kudziriritira.

Munthu nje unosisa kuziya, zvakanakira kuchengetedza utano hwako, ngekuti utano ndihwo hunoita kuti ukone kudzishandira, mukati mwendaramo yako yeungadai uri.

Igwinyiso remene-mene munthunje, unosisa kuramba weivhenekwa ngazi yako ,kuti ionekwe kuti aina hosha ere, ingadai yeipona mukati mwengazi yako.

Weshe unosisa kuziya zvakakoshera utano hwako kuitira kuti vantu vazokona kubhuya newe zvakanaka neramangwani.

Igwinyiso remene-mene muntu njee kunosisa kudzingwarira. Kuti akone kuzvoziya zviro zvakanaka mukati mwendaramo yake, uye akone kurwisa hosha dzingadai dzeimubata.

Tikaringira muntu nje unosisa kuziya maringe ngezveutano hwake kuti asise kubetsereka mukati mendaramo yake uye akwanise kushandidzana nevamweni zvakanaka

Muntu njee unosisa kudzingwarira pona apo mwundaramo mwako muntu unosisa kuramba weivhenekwa ngazi yako mukuwo ngemukowo kuti udetsereke.

Muntu njee unosiso kuzvingwarira maringe ngekuzvivheneka ngazi yako mukuwo nemukuwo kuti uonekwe kuti hauna hosha here ingadai yeipona mauuri.

Tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti vanthu vazhinji avakoni kudzingwarira maringe ngezveutano hwavo asi munthu njee unosisa kuziya zviro zvekuti weibva kuchimbuzi ushambe nyara.

Igwinyiso remene-mene, tinoona kuti nyamashi unouyu mukati mendau dzetinogara vantu vanosisa kudzingarira. Kuti usise utano varambe vakagwinya.

Muntu nje unosisa kunge eizvingwarira kubudikidza ngekuchengetedza hutano hwake uye muntu unosisa kukona kuzvishandira nekushamba nyara apo ashandisa chimbuzi.

Igwinyiso remene-mene muntu jee unosisa kuziya maringe ngezveutano hwako, uye muntu unosisa kudzingwarira kuti urambe uri kutano usabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Munthunje unosisa kudzingwarira kuti ukwanise kukunda hosha dzakati kuti kusiyana uye munthu unosisa kuziya kuti ngazi inovhenekwa mukuwo ngemukuwo muzvibhedhleya.

Igwinyiso remene-mene muntu njee anosisa kuziya zvakanakira kuchengetedza hutano hwake uye muntu unosisa kuziva kuti nyara dzino shabwa pese pese apo paanenge abva kuchimbuzi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakanaka maningi. Zvinosisa kuwa zviri padhuze ngechibhehleya kuti zvikone kutihina pona apo patinenge teitsvaka mitombo yatinoda.

Nyamashi unoo tinoona kuti mwaanezvitoro mukati mwemataundi kana kuti mukati mwendaraunda dzatingadai teigara. Zvitoro izvi zvinotengese mitombo kuti pona apo patingadai tawirwa ngehosha, tizokwanisika kuhinwa.

Tikaringira nyamashi unou tikashaya mitombo kuzvibhedhleyaa ekuzvibhedhleya vanotinyorera gwaro rekuti tiende kotsvaka mitombo mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo mumataundi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakabaanaka maningi ngekuti zvinosisa kutibetsera pona apo patinenge tatama mitombo kuzvibhedhlera totsvakahe mitombo mukati mwezvitoro izvona izvozvo.

Nyamashi uno muntu ukashaya mutombo mukati mwechibhedhleya. Unosisa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mutombo ndizvo zvinokubetsera kutsvake mutombo.

Igwinyiso remene mene tinoziva kuti zvitoro zvinotengeswa mutombo zvinosisa kunge zviri padhuze kana pasinde ngendau iyo yezvibhedhlera kuitira kuti antu asazohamba mimango mikurutu.

Gwinyiso remene mene munthu ukarwara ngehosha unosisa kuguma kuzvibhedhleya. Kuzvibhedhleya kwona ikweyo vakatame mutombo vanokunyorera gwaro rekuti uende kuzvitoro zvinotengese mutombo koutenga.

Nyamashi unoo zvitoro zvinotengesa mitombo zvakabaakosha yaambo ngekuti kuzvibhehleya kazhinji kakurutu hakusisina mitombo iyo yatinenge teida. Saka tinoswera taakuzvitoro zvinotengese mutombo kuti tipuwe mutombo.

Nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yakuwanika muzvitoro zvinotengesa mitombo . Izvi zvakanaka maningi ngekuti vantu vanokwanisa kudetserwa mukuwo uripo.

Igwinyiso remene-mene. Zvitoro zvinotengesa mitombo kunosisa kushanda vantu vanoziya maringe ngezvemitombo. Ngekuti kukaita vantu vasikazii vantu vanopera kufireyo.

Igwinyiso remenemene zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zviri pasinde nezvibhehleya kuti vanhu vanotsvake mutombo vasazohambe mimango mikuru kutsvake mitombo yakona.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvitoro zvakabai naka yaambo ngokuti zvinotibetsera pona patinenge tatama mutombo kuzvibhedhleya tinoiona iriko kuzvitoro zvona izvozvo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro zvakabanaka yambo mukati mendaramo yedu ngekuti zvitoro izvi zvinoitwa tihinwe patingadai taona hosha iri matiri.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakawanda maningi mukati mwentaraunda dzatingadai teigara, izvi zvinosisa kutidetsera kuti pona patinoza hosha tisatya kuenda kuzvitoro.

Igwinyiso remene-mene muzvitoro zvinotengesa mutombo zvinosisa kunge zviri padhuze ngezvibhedhleya kuitira kuti vantu vanotsvake mitombo vasahambe mumango mukurutu.

Tikaringira muzvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro zvakabatikoshera yaambo ngekuti zvinosisa kutidetsera pona apo patinenge tashaya mutombo kuzvibhedheya.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kuva zviri pasinde nezvibhedhleya kuitira kuti vanthu vasahamba mimango mikurutu kuhamba kutsvake mitombo yavanenge veida.

Tikaringira muzvitoro zvinotengesa mitombo, zvitoro zvakabanaka yaambo ngekuti zvitoro izvi zvinosisa kudetsera avo vanenge veida mutombo dzavanenge vashaya kuzvibhedhleya.

Igwinyiso remene-mene, zvitoro zvinotengesa mitombo, zvitoro zvakambatinakira yaambo, ngekuti izvi zvitoro zvinotidetsera apo patinenge tashaya mutombo kuzvibhedhleya toguma totenga kuzvitoro zvona izvozvo.

Zvitoro kunotengeswa mjtombo kwanaka yaambo ngekuti kuzvitoro yona iyoyo tinoona kuti kune mitombo yakasiyana-siyana uye vanotifundisa kuti tomwa sei mutombo wachona.

Igwinyiso remene-mene zvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro zvakabaatikoshera yaambo ngekuti inosisa kutitengesera mitombo pona apo patinenge taishaya kuzvibhehleya.

Gwinyiso remene mene tikaringira mukati mwezvibhehleya, hosha ikanesa maningi, vanounganidza vantu veibhuira kana kufundisa maringe ngehosha yona iyoyo.

Tikaringira mukati mwemataundi tinoona zvikwangwari Zvinoiswa ngevantu vanoshanda kuzvibhedhleya veifundisa maringe ngezveutano kuti vantu vasabatwa ngehosha.

Tikaningira mukati mwentaraunda dzatingadayi teigara tinoona kuti vantu vazhinji vanofundiswa maringe ngezveutano. Izvi zvinoita kuti vakone kudziriritira ramangwani ravo.

Nyamashi unowo tinoringira kuti mukati muzvibhehleya mwane vantu vanohamba veifundisa ndau kuti ikone kudzivirira hosha dzingadai dzeikonzerwa ngezviro zvakasiyana

Igwinyiso remene-mene, tikaringira mukati mwentaraunda dzatingadai teigara, tinoona zvikwangwari, zvinotifundisa maringe, ngezveutano kuti tidzivirire hosha dzingadai dzeida kutimomotera.

Igwinyiso remene mene mukati mwenharaunda mukaita hosha ingadai kunetsa vekuzvibhedhlera Vanoda veifundisa Vantu kuti tingarwisa sei hosha iyona iyoyo.

Hosha ikanesa maningi mukati mendau vantu vekuzvibhedhleya vanoronga kuti vahambe veifundisa vantu maringe nekufundisa vantu maringe nekufundisa hosha Yona iyoyo kuti toikurira sei.

Igwinyiso remene mene utano hwakakosha manhingi. Vantu vanosisa kuramba veifundiswa maringe ngezveutano kuti hochengetedzwa sei utano kuti vadziirire hosha.

Nyamashi unowo tinoona kuti hosha inganesa maningi vantu vanohamba veifundiswa neve kuchibhehleya maringe nge hosha yona iyoyo kuti toirwisa sei mukati mwendau yedu.

Igwinyiso remene mene, hosha ikanesa mukati mwemuganga vekuzvibhehleya vanohamba veitibhuyira kuti tingarwisa sei hosha yona iyoyo veitifundisa yaambo.

Nyamashi unowu tinoona kuti vantu vazhinji vadetsereka maningi kubudikidza ngevantu vanofundisa vantu ngezveutano vanohamba muntaraunda dzatingadai teigara.

Tikaringira varumbwana vechidzimai kana kuti vadzimai vanosisa kuziya maringe ngezveutano hwawo , ngekuti utano chiro chakakosha maningi mukati memuntu.

Muntu wechidzimai unosisa kuziya maringe nezvehutano hwake kuitira kuti vantu vakone kuzodzivirira hosha dzingadai dzeibata vantu vechidzimai.

Igwinyiso remene mene, vantu vemadzimai kana ntombi vanosisa kuziya maringe ngezvechibereko chavo kuti chingadai chinge chiine hosha ere ingadai yeipona pachiri.

Ndombi nemadzimai zvinosisa kuramba zveivhenekwa chibereko chavo kuti vaonekwe kuti vangadai vasina hosha ere ingadai yeipona mukati mwechibereko chavo.

Ndombi nevadzimai vanosisa kuramba veivhenekwa hosha mukati mwendaramo yawo izvi zvinoita kuti vasabatwa ngehosha dzinobata vadzimai vega.

Vantu vechidzimai vanosise kuziya maringe ngezvehosha dzingadai dzeivanesa kana kuti dzinganesa chibereko chavo. Chinosisa kuramba cheivhenekwa mukuwo dzeshe.

Gwinyiso remenemene vantu vonosisa kuziya maringe ngezve chibereko chavo kunyanya vantu vechidzimai kuti vaoneke kuti apa utachiwana ere chingaidai cheipona mwavari.

Igwinyiso remene-mene, ndombi nevadzimai vanosise kuziya maringe ngehosha dzinobate chibereko chavo uye chibereko chawo chinosisa kuramba cheivhenekwa mukuwo ngemukuwo.

Gwinyiso remenemene nderekuti vanthu vechidzimai vanosise kuende kuchibhedhlera nguwa ngeguwa kuti vakwanise kuvhenekwa chibereko chavo chionekwe kuti achina hosha ere .

Hutano hwendombi hwakakosha maningi Mukati mendaramo dzedu ndombi dzinosisa kuramba dzeivhenekwa ngazi yadzo kuitira kuti dzionekwe kuti adzina hosha here.

Mitombo yakanaka maningi, kune mitombo iyo inoshandiswa ngevantu avo vanorumba kuti vakwanise kudetsereka ponapo pavanenge veirumba kuti mitombo iyi ivape simba .

Mutombo inoshanda zviro zvakasiyana-siyana. Kune mutombo iyo inoshandiswa kudetseredza vantu vanenge vasisina simba, avo vatinoona veirumba mukati mema memigwagwa.

Tikaningira vantu vanoita zvekurumba vanosisa kuramba veigwaza maningi Kuti vasazokuwara pona pavanokuwara vanosisa kupuwa mutombo kuzvibhedhlera.

Vantu vasina kujaira kurumba vakarumba vanozwa mirenje yavo yeipanda muntu unosisa kupuwa mitombo kuti akone kuhinwa hosha inoita kuti marenje apande.

Nyamashi unowu tino ringira kuti vantu vanoita zve mujaha vanosisa kupuwa mutombo idzo dzekuti vapera simba vanosisa ku utora kuti vaone simba.

Muntu usizi kujaira kurumba hayi akarumba tinoona obhuya kuti marenje ake orwadza . Asi tikaende kumadhogodheya vanosisa kutipa mutombo wokunyaradza mapando ona awawo.

Igwinyiso remene-mene, muntunje ukazwa panopanda mukati mwenyama dzako, kubudikidza ngekuti, unoita zvekurumba, unosisa kupuwa mutombo wekuhinwa panopanda.

Mitombo dzinodhanda kwakasiyana siyana kune mitombo dzinopuwa vandu pona apo pavanenge veita majaho voremba mitombo iyi inosisa kuvapa simba rekusimudzira hee.

Mitombo yakanaka maningi mukati memutumbi wemuntu. Mitombo inosisa kuti ina pona patinenge tine hosha. Asi, mitombo inoshanda zvakasiyana siyana mukati mendaramo dzavantu.

Mitombo yanyamashi inohina hosha dzakati kuti kusiyana. Kozouyawo mitombo iyo inoshandiswa kuvantu vanorumba. Vanenge varemba vanopuwa kuti vakwanise kuita simba.

Mitombo yakanaka maningi muntu ukarwara unosisa kuenda kuchipatara nevanorumba vakazwa marenje eirwadza vanosisa kuenda kuchipatara vondopuwa mutombo wekunyaradza panopanda.

Mitombo inosiyana siyana mukati mwendau dzetinogara uye kuti muntu wazwa hosha yakadini, asi muntu ukazwa hosha yekuti marenje anorwadza, vekuchibhedhlera vanokupa mutombo uwowo wekuti unyaradze marenje.

Mitombo chiro chakabakosha yambo mukati mwendaramo uye mutombo unosisa kushanda zviro zvakasiyana siyana kune mitombo iyo inopa vantu simba avo vanenge varemba kubudikidza ngezviro zvakasiyana siyana.

Mukati mwezvi bhedhleya tinoona kuti mune zviro zvaka siyana siyana uye zvito izvi zvidziyo zvinoshandiswa kuti madhokodheya akone kuvheneka ngazi dze vanhu.

Tikaringira mukati mwezvibhedhleya, tinoona kuti mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana, izvo zvinoshandiswa ngevantu kuti vakwanise kuvhenekwa ngazi yavo vobhuyirwa hosha dzingadai dzeipona mwavari.

Igwinyiso remene-mene, muzvibhedhleya tinoringira toona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Midziyo iyi inosisa kushandiswa ngemadhogodheya kuvheneka ngazi dzevantu.

Muzvibhehleya ndimwo mwatinoona midziyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kuti tikwanise kuzobhuirwa kuti tingadai tine hosha iri ingadayi yeipona pakati pemutumbi wedu.

Muzvibhedhleya nyamashi unowu mune zvidziyo zvakawanda maningi zvinoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuringira pamuntu kuti chingaa chiinyi chaita kuti nyama dzipande.

Igwinyiso remene mene tikaringira nyamashi unou tinoona kuti muzvibhedhleya mune midziyo yakati kuti kusiyana. Midziyo iyi inosisa kushandiswa ngevemuzvibhedhleya kuti vavheneke ngazi dzedu.

Vasharuka vedu vainga vakangwara maningi ngokuti vasharuka vedu vayiyenda mumagwasha kunotsvaka mitombo vouya vohina hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya vantu vaihamba mimango mikurutu Kuti vaende kotsvaka mitombo yakona ngeiyi nda vantu Vakazopedzisira vosika mbiti dzakona pakanyi.

Ngekuti muntu haazivi kuti mitombo inoonekwa kuri, vantu vekaretu karetu vaihamba veitsvake mitombo mumagwasha kuti vakwanise kuhina hosha.

Mitombo yekudhaya mitombo yakabaakosha maningi zvokuti mitombo iyi yaibetsera yaambo kurwisa hosha. Vamweni vaikume mashakani embuti voisa mumvura votomwa veipora.

Mitombo yekudhaya vanthu vaienda kundoitsvaka mukati mwemagwasha kuti vadetsereke pona apo pavanenge vazwa hosha mitombo iyi vanthu vaiiona pasina mituso.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi yaitsvakwa mumagwasha, muntu otokuma mashakani embuti, otouya oisa mumvura otomwa otohinwa hosha.

Igwinyiso remene-mene tikaringira kudhaya kwemene vantu vaienda mumagwasha veitsvake mitombo yakatikuti kusiyana uye vantu vaiona pasina mutuso.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka maningi asi nyamashi tinoona heee kuti kune vantu vachiri kukona kutoishandisa mitombo yakhona iyoyo.

Mitombo yekudhaya vantu vaienda mumagwasha kotsvaka mitombo iyi, ngekuti mitombo iyi zhinji yakhona yaionekwa mumagwasha iri mbiti yaita zvekukumwa mashakani yoiswa mumvura vantu votomwa.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yenyamashi yakasiyana nemitombo yakudhaya. Ngekuti mitombo yanyamashi inosise kuti betsera pona apo patinenge tavirwa ngehosha.

Mitombo yekudhaya yaiva yakanaka maningi ngekuti vantu vaihamba mumango mikuru veyiitsvaka vopedzepo vouya veyitipa tohina hosha ingadai yeiti momotera.

Nyamashi unowu tinoona kuti mutombo wekudhaya aichanyanyi kushandiswa asi tikaenda kumakanyi tinogumeyotoona vantu vazhinji vachiri kukona kuishandisa kuhina hosha.

Mutombo wekudhaya waiya wakanaka asi waiita kuti vanhu vazhinji vasingaziyi ngezvayo vafe pona apo pavanenge vamwa mitombo yavanenge vasingaziiyi.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi kuvasharukwa vedu ngekuti vainyasa kuziya ngezvayo kuti inopedza sei hosha pamuntu.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka ngekuti vantu vazhinji vaiona apo pasina mutuso kuti vakwanise kuhinwa hosha ingadai iri pavari.

Tikaringira nyamashi tinoona kuti mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi, mitombo yekudhaya vanhu vaikwanisa kutoisima sembuti pakanyi pavo votodetsereka pavanenge varwara.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yekudhaya yaishanda yaampho, kuhina hosha dzakadai kusiyana-siyana, mukati mwendaramo dzevanthu. Mitombo iyi vanthu vaiitsvaka mumagwasha.

Mitombo yekudhaya, mitombo yakanaka maningi , ngekuti mitombo iyi vantu vayisisa kuyiwona pasina muthuso. Uye vantu vazhinji vayikona kuzvitsvakira mutombo wotohina hosha.

Kudhaya kwemene -mene, vantu vasharukwa, vaihamba veitsvake mitombo mukati mwemagwasha akasiyana-siyana, kuti vazokone kuhina hosha dzingadai dzeirwara nevantu.

Mitombo yanyamashi yakasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yekudhaya inosisa kutsvakwa mumgwasha apa mutombo yanyamashi inotsvakwa muzvitoro mitombo yekudhaya yai nyanya kuzivikanwa nevasharukwa.

Igwinyiso remene-mene vasharukwa vedu vaiziya mitombo yakawanda maningi, uye mitombo iyi vainasira pakati pembuzi pekuti vaitsvake muti vogadzire mutombo kuti vakwanise kuhina hosha.

Mitombo yekudhaya yaizikanwa ngevantu vasharukwa, vasharukwa ava vaiita zvekukuma mashakani vakuma mashakani votipa totomwa nemvura kuitira kuti tidzinge hosha.

Ukaningira mukati mwendaramo dzedu vanthu vanoshandisa mhando dzakasiyana siyana kuhina hosha ,kune vanoshandisa mimbiti kuti vahine hosha dzingadai dziri pevari.

Tikaringira mukati mwentaraunda dzatingadei teigarava, vazhinji vedu havaendi kuzvibhedhleya ngekuti vanenge veida kutambisa mitombo iyo yavakasiirwa ngeva dziteteguru dzavo kuti vazohina hosha.

Tikaningira nyamashi unou tinoona kuti mitombo yekudhaya yasiyana ngemitombo yanyamashi ngekuti mitombo yekudhaya vanthu vaihamba mimamngo mikurutu kuti vaende kunotsvaka mitombo iyi.

Igwinyiso remenemene mitombo yekudhaya yaitwa kutsvakwa mukati memagwasha ngevantu vasharukwa asi mitombo iyi yaihina yampho.

Tikaringira vasharuka vedu vekudhara vaisaenda kuzvibhedhleya asi vaipona. Vaipona kubudikidza ngekuti vaienda kunotsvaka mutombo mukati mwemagwasha kuti vahine hosha.

Tikaringira mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi. Ngekuti vantu vaienda mumagwasha vokume mashakani vouya navo voise mumvura tomwa kuti tihine hosha.

Igwinyiso remene-mene vasharukwa vevantu vaihamba mimango mikurutu. Kuti vakone kutsvaka mitombo iyo yavangadai veida kuhina dambudziko rinodai ravira pakati pemuzi.

Igwinyiso remenemene mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka maningi asi yaida kupuwa ngeawo vano kona ngezvazvo kuti vanhu vasazofa.

Igwinyiso remene mene tikaringira kuti vantu vekudhaya vaipona sei tinotoshamisika yambo ngekuti vantu ava vaipona ngekutsvaka mitombo mukati memagwasha kuhina hosha.

Sekuru angu akandibhuira kuti mitombo vantu vaikwanisa kutsvake zvimbiti zvakasiyana siyana votoisa pona apapo pangadai peirwadza zvotohina hosha.

Tinoona kuti mitombo yawanda kakurutu, izvi zvakabudikidza ngemitombo yekudhaya iyo yaitsvakwa mumagwasha yopedzepo yoiswa paberere kuti vantu vasazohamba mimango mikurutu kutsvake mitombo yakhona.

Igwinyiso remene mene tikaenda kuzvibhedhlera tinopuwa mutombo asi karetu vantu vaitsvaka mitombo vemene vatsvaka mitomo vemene voishandisa kuhina hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene, muntunje unosisa kuziya ngemitombo dzaiyeyo pasichigare chedu, ngekuti mitombo iyi yaiya yakanaka pakurapa hosha ,uye yairapa pasina muthuso.

Mitombo yanyamashi yasiyana neyekaretu, ngekuti yekaretu taisisa kuhamba mimango mikurutu kundotsvanga mitombo yakhona kuti tikwanise kuhina hosha.

Mitombo yekudhaya yainyanya kushandiswa ngevantu vasharukwa kwatirimaningi uye mitombo iyi munthu waienda mugwasha kotsvaka mitombo iyi vamweni vaikuma mashakani.

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti vasharukwa vaishandise mashakani kunasira mitombo dzakasiyana-siyana, uye mitombo idzi dzaishanda yaambho.

Asharukwa vekudhaya vemene-mene vazhinji vakona vaihamba mimango mikuru kuti vaende kunotsvaka mitombo. Mitombo iyi yaioneka mumagwasha akasiyana-siyana.

Mitombo yekudhaya taisisa kundoitsvaga mumagwasha uye mitombo iyi yainge yakanaka maningi ngekuti yaita kuti tidetsereke mukati mendaramo dzedu.

Igwinyiso re mene mene mitombo yekudhaya yai shanda yambo imweni yaita zveku tsvakwa muma gwasha yatsvakwa mu magwasha vantu votomwa kuti hosha ipere.

Kudhaya kwememe vantu vasharuka vaienda mumagwasha votsvake mitombo ,mitombo iyi yaibve kumakwati embiti kana kuti midzi kana mashakani embiti.

Mitombo chiro chakanaka maningi uye mitombo yekudhaya vantu waiiona pasina mutuso. Kwaiya kungoenda mumagwasha wototsvaka mutombo wotomwa wotohinwa.

Tikaringira mitombo yekudhaya yaiva yakanaka maningi mukati mwendaramo dzedu ngekuti mitombo iyi yaisisa kuti tishandise apo mundu nyangwe asina mutuso wadusa.

Nyamashi unou tinoona kuti mitombo yekaretu aichanyanyishanda asi mitombo iyi yaiya yakatikoshera maningi mukati mundaramo dzedu ngekuti ndiyo yaiporesa vantu vakuru.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka yaamho. Ngekuti vanhu vazhinji vaikwanisa kumwa mutombo uyu vasina kana kumbobvisa mutuso wavanenge vabvisa. Zvaiya zvepajekerere